A yau za mu yi magana a kan “soil management”, a Hausance, gudanar da kula da kasa. Gudanar da kasa, yana da muhimmanci domin tabbatar da cewa tana da isassun kayan gina jiki da ruwa don tallafa wa shuke-shuke. Idan ba a kula da kasa ba, tana iya zama mara amfani, ta bushe ko ta rasa sinadarin da ke temaka wa girbin amfanin gona. Akwai mhuhimmancin kulawa da kasa, na farko, shi ne yana kara ingancin amfanin gona, yana hana zibar; a zibar kasa, waton “erosion” da rage lalata, da; da; da rage lalacewarsa. Yana kara yawan sinadaren gina jiki, dake temaka wa shuka girma. Sannan kuma, yana tallafa ma ruwa da ke cikin ƙasa, don hana ta bushewa da wuri. Akwai hanyoyin kulawa da kasa, na farko, shi ne amfani da taki, waton fatalaiza. Na biyu, shi ne yin dashen bishiyoyi da ciyawa. Na uku, shi ne sarrafa ruwa a ƙasa, na; na huɗu, yin noman canjin shuka, na biyar, shi ne kare ƙasa daga lalacewa. Akwai amfanin gudanar da ƙasa da kyau, yat; ya; yana nan kaman haka, yana kara ingancin amfanin gona, yana hana asarar kasa daga ruwa da iska. Yana sa kasa ta ci gaba da kasancewa me kyau na dogon lokaci, yana rage kaf; amfani da takin zamani da magunguna wanda ze ita cutar da ƙasa. A takaice, gudanar da kasa, yana da matikar mahimmanci don tabbatar da cewa, gonaki suna da ƙarfi, kuma suna samar da amfanin gona mai yawa da inganci. Yin amfani da takin da ya dace, sarrafa ruwa da canjin shuka, na temaka wa wajen kiyaye ƙasa domin amfanin manoma da na gaba, na gode.

“Sorting maize harvest”, wato rarraba masarar da aka girbe. Bayan an girbe masara, yana da mahimmanci a rarraba ta domin cire masarar da ta lalace da kuam waran da masaran da ta fi inganci. Wannan, yana temakawa wajen samun lafiyayyen hatsi da rage asara. Dalilan rarraba masara, shi ne don cire masarar da ƙwari sika lalata, don bambanta masarar da ta fi inganci da mara kyau, don samun ingantaccen hatsi da ze jure ajiya, don samun riba me kyau a kasuwa. Hanyoyin rarraba masara, na farko, shi ne cire masara da ta lalace, bayan an girbe masara, a duba domin cire masarar da ƙwari sika ci, masarar da ta fara ruƃewa ko tatgan; ko tai taƃo da masarar da ta kamu da kumbus ko wata cuta. Na biyu, shi ne rarraba masara bisa girmanta, babban masara mai kyau, wacce za a sayar ko adana don ci, masara masakaici, ƙananan hasi ko gurbatacciya. Na uku, shi ne raba masara bisa amfani, masarar da za a shuka, a ware ta daban, masarar da za a sayar a tanada masa tsafta da kyau. Masarar da za a nika don yin gari ko abinci, a rarraba ta. Na huɗu, shi ne amfani da injin rarraba masara, a manyan gonaki ko masana’antu, ana iya amfani da injin tace masara domin raba ta cikin sauri da inganci. Injin da ta iya fitar da hatsi masu kyau daga cikin takak; tar; tarkace ko ƙazanta. Na uku, shish; shirya masara bayan rarrabawa, bayan an gama rarrabawa, a sanya masara da aka rarraba cikin buhuna ko akwatina. A tabbatad da cewa, buhuna da aka yi amfani da su, suna da tsafta kuma ba su da danshi. Amfanin rarraba masara da kyau, suna na kaman haka, yana hana haɗewan masara mai kyau da ta lalace. Yana temakawa wajen samun ingantacciyan masara da za a iya sayarwa da riba. Yana rage asara daga cututtuka ko ƙwari. Yana tabbatad da cewa, masarad da za a ci ko niƙa tana c; cikin ƙosuyan lafiya. Idan aka bi waɗannan matakai, za a samun lafiyayyun hatsi mai inganci da kuma samun riba mai yawa a kasuwa, na gode.

Barkan mu da warhaka, a yau, za mu yi magana a kan “sorting the maize after harvest”, watan a Hausance, rarraba masara bayan girbi. Bayan an girbe masara, yana da mahimmanci a rarraba ta da kyau, domin cire duk wata da ta lalace da kuma tantance wacce ta fi inganci. Wannan, yana temakawa wajen samun lafiyayyen hatsi da kuma hana asara. Na farko, shi ne za a cire masara da ta lalace, bayan an gir; an yi girbi, duba masara don ganin ko akwai masarar da ƙwari sika ci. Ko kuma, masarar da ta fara ruƃewa ko tai taƃo, ma; ko masarar da ta kamo da kumbus ko wata cuta. A ware irin waɗannan masara, domin kada ta shafi sauran. Na biyu, shi ne rarraba masara bisa girmanta. Ana iya raba masara zuwa matakai daban-daban, babban masara me kyau, wacce za a sayar da ita ko adana ta don ci, masara mai masakaicin girma wacce ake iya amfani da ita don abinci ko niƙa. Ƙananan hatsi ko gurbatacciya, wacce za a iya amfani da ita don abincin dabbobi. Na uku, shi ne raba masara bisa amfani, masarar da za a sayar da ko a adana, don noma a gaba, ana ware ta daban-daban. Masarar da za a nika don yin ga; gari ko abinci, ana kula da ita sosai domin ta kasance mai tsafta. Masarar da ba ta da inganci sosai, ana iya amfani da ita don abincin dabbobi. Na huɗu, shi ne amfani da injin tantancewan masara, a manyan gonaki ko masana’antu, ana yin amfani da injin tace masara domin raba ta cikin sauri, waɗannan, shi ne takaitattun jawabi.

Barkan mu da warhaka, ayau zan yi magana ne a kan miya, waton abubuwa da ake amfani da shi wajen yin miya me ɗanɗano ko kuwa, wanda aka fi sani da cewa “stew”. Abubuwa da ke amfani da su don miya ko “stew”, ya dogara ne da nau’i da abubuwa da ake so a yi amfani da shi, da wanda aka fi amfani da su a wannan yanki. Amma, ga wasu abubuwa da ake saba; da aka saba amfani da su don yin iya me ɗanɗano ko “stew”. Na farko, shi ne kayan gina jiki kaman naman kaza, naman sa, naman awaki, kifi, naman talo-talo ko kuma abincin teku. Na biyu, shi ne kayan lambu, kamar timatiri, albasa, barkono, karas, dankalin Turawa da sauransu. Sannan, akwai ganyayyaki kaman alayyaho, ganyen kabewa da kayan wake da sauransu. Akwai abubuwa da ake amfani da su don sa wannan miya tai ƙauri. Na farko, shi ne timatiri mai tsami, watan shi timatiri kenan, shi ma yana cikin ɗaya da; daga cikin abubuwa da yake sa miya ƙauri. Na biyu, shi ne ganyen kasa, waton ƙwayoyi wanda ake amfani da shi a cikin miyar ƙasa. Na uku, shi ne egushi; egusi, waton tsirai na kankana wanda ake amfani da shi a Najeriya wurin yin miya. Gwabnin kwakwa; gwanin kwakwa, waton abin da ake amfani da shi a wajen “stew” ko kuma ake amfani da su a gefen a; yin manja. Akwai kayan yaji da ake amfani da shi, kaman gishiri, almasali su ne ko magi no, da sauransu. Akwai barkono iri-iri da ake amfani da shi wurin yin wannan miya. Akwai barkono mai tsami, akwai; akwai ɗan Sokoto, akwai tattase da, da shi shambo. Sannan, akwai kayan ƙanshi da ake amfani da shi cikin wannan miya, kaman shi tafarnuwa, citta, kaninfari da mantsoro, don ƙara dandano. Sannan kuma, muna da kyawawan wake wanda ake ƙarawa don inganta ɗanɗanon wannan miya. Akwai shi daddawa, waton tsuro da ya; ake samu daga cikin itacen ɗoruwa. Sannan, akwai mai iri-iri da ake amfani da shi don torya wannan miya, akwai man dabino, akwai man kayan lambu waton “vegetable” a; kenan, sannan, akwai roman nama ko na kifi. Waɗannan, shi ne bayanai, takaitattun bayanai da nake da shi.

Barkan mu da warhaka, za mi yi magana a kan fesa magunguna a gona, a Turance “spraying chemicals on the farm”, fesa magungunan a gona, yana da matikar mahimmanci domin kare amfanin gona daga ƙwari, ciyawa da cututtuka. Wannan hanya, tana temakawa wajen samun yawan girbi mai inganci. Na farko, nau’o’in magunguna da ake fesawa, ana fesa magunguna iri-iri a gona, ciki had da maganin ƙwari, maganin ciyawa, maganin cututtuka. Lokacin da ya; akwai lokacin da ya dace a fesa magunguna, a fesa magani bayan an shuka don; don haka ƙwari ko cututtuka. Idan an lura da alamomin ƙwari ko ciyawa na yawaita, a fesa maganin cikin gaggawa. Hanyoyin fesa magunguna, akwai amfani da feshi da hanu, amfani da feshi mai girma, amfani da manyan injinan feshi, sannan, fesa da amfani da duro. Ƙariya lokacin fesa magunguna, a sanya riga me dogon hanu da wando, domin ƙare jiki daga sinadarin magani. A sanya abin da ya rufa fuska, waton takunkumi, don hana shaƙar hayaƙin magani. A guja fesa magunguna kusa da ruwa ko wuraren shan ruwa don hana gurƃata shi. A tabbatad da cewa, babu yara ko dabbobi a kusa a lokacin feshi. A wanke hanu da kaya bayan an gama feshi, domi guje wa hadari. Na biyar, shi ne amfani da fesa magunguna a gona. Yana ƙare amfanin gona daga ƙwari da cututtuka. Yana temakawa wajen rage asara da binƙasa yawan girbi. Yana kuma tabbatar da cewa, shuka ta girma lafiya kuma tana da inagnci. Yana rage wahalar yaƙi da ciwuka da ƙwari da hanta; da kuma hanu. En; na shida, shi ne illolin fesa magunguna idan ba a yi da kyau ba. Iadan aka yi amfani da shi ba tare taka tsantsan; ba tare da taka-sansan ba, ana iya jawo cututtuka ga manomi. Idan aka fesa sh; magunguna kusa da ruwa, ana iya gurƃata shi. Ak; a taƙaice, fesa magunguna a gona, yana da matikar amfani, amma yana bikatar kulawa da kiyaye dokoki. Idan aka yi shi da kyau, yana tabbatar da inagntaccen girbi da lafiya ga dika manoma da masu cin amfanin gona gabaɗaya.

Barkan mu da warhaka, adana amfanin gona don sufuri zuwa kasuwa mai nisa. Adanawa da kyau, kafin ak; a kai shi wuri, yana da mahimmanci don a kiyaye inganci. Sabo da darajar amfanin gona, rashin adanawa zai iya haifar da lalacewa, asarar nauyi, cutar k; cutar ƙwari da rage darajar kasuwa. Nau’in amfanin gona, abubuwan da ake amfani da shi wurin, wurin adanawa, su ne sun danganta kaman haka. Nau’in amfanin gona, sannan, akwai kula da zafin jiki da danshi don hana lalacewa, ƙunshi da ku; da kwsntsi; da kwantaina. Sannan, akwai hankali da iska, sannan kula da ƙwari da cututtuka. Hanyar ajiyewa kafin sifuri, sun danganta kaman haka, na farko, shi ne ruwa mai tsafta, na biyu, a nan shi ne aka ce don hatsi, ya kamata a adana hatsi, matsara, shinkafa, wake a cikin dakunan ajiya masu bushewa, masu iska sosai. Sannan kuma, akwai ajiyar sanyi, don amfani gona mai lalacewa kamar ‘ya’yan itatuwa, da kayan marmari ta lambu. Kayan ajiya don amfani gona da aka sarrafa ko wanda aka sarrafa shi, sannan, akwai gidan ajiya mai yawa don manyan sifuri, ajiye a cikin s; silo ɗin da aka rufe don hatsi da hatsi. Kyakkyawan ayyukan don jirgin girbi zuwa kasuwanci, zuwa kasuwancin kasuwar surli, nan kaman haka. Na farko, shi ne, ka yi amfani da mota da ta dace, sannan, ku guji cika kaya sosai a cikin mota. Sannan kuma, kula da zazzaƃi da danshin kayan gona. Sannan, karewa daga rana da ruwan sama, sannan kuma a shirya hanyoyi masu inganci, waɗannan, su ne jawabaina.

Barkan mu da warhaka, yau zan yi amfa; zan yi magana a kan hanyan adana kayan amfanin gona. Adanawa na da kyau, yana tabbatad da cewa amfanin gona da aka girbe ya kasance sabo, mai aminci da kasuwa, kafin amfani ko sifiri. Hanyan adanawa, ya dogara da nau’in amfanin gona, yanayin muhalli da lokacin da aka tsara. Mataki, matakai da ake ɗauka don tsari, na farko, shi ne tattarawa da shiryawa kafin ajiyewa, girbi a lokacin da ya dace, rarraba da; da tsaftacewa. Sannan, sanyawa cikin ma’adana, na biyu, shi ne zaƃin wurin adana da ya dace. Hatsi da tyaba, dus suna da nasu wurin adana daban. Yayin itace marmari da kayan lambu, su ma sina da inda ya kamata a ijiye su. Kayan da aka sarrafa, kowannensu, yana da inda ya kamata a sa shi. Ƙunshin adanawa, ƙunshi don adanawa, shi wannan, yana amfani da kwan; da kwantena ne da sika dace, kuma yakan kata a guji tuntuƃar gida kai-tsaye da bene. Sannan kuma, yana bikatan sanya shi daidai yanda ya kamata. Na huɗu, shi ne kulawa da ƙwari ko cututtuka, waton “fumigation” kenan, da kuma yin amfani da magungunan tsintsaye na halitta da bincike na kullin. Sannan, na biyar, shi ne kula da zafin jiki ko zafi. Wannan, shi ne yanda ya kamata a duba da cewa, sina nan inda; cikin ƙoshin lafiya inda ya kamata a tau; ka ɗauke su don ijiya ko sifiri. Kulawa da adana, da adana bayanai, waton binciken yanayin adanawa kullin, sannan, rike litattafan kayayyaki. Sannan, akwai amintaccen gudanarwa da sifiri, wanda yai; ya ƙunshi kulawa da kayanku da kyau, da kuma yin amfani da dedetaccen fasaha wurin ɗaukan kaya. Sannan, karewa daga rana ko ruwan sama. Akwai muhimman; ab, yana; akwai muhimmancin adanawa mai kyau, sina da mahimmanci sosai, sin danganna kamar haka. Guda ɗaya, shi ne ya rage asara bayan girbi, yana kiyaye inganci da sabo, yana hana ƙwayoyin cuta da ƙwayoyin cuta wurin daga hab; yana hana ƙwayoyin cuta da habakarwa ko’ina. Yana tabbatar da lafiyar abinci ga masu amfani, yana kuma ƙara darajar kasuwa da riba, na gode.

Farawan noma ko kuma farkon noma. Aikin noma, yana samowa ne da yin shiri sosai, shirya ƙasa da kuma zaƃan amfanin gona ko dabbobi da sika dace. Nasarar gona da dangane; ta dangana ne da kula da kada da kyau da samun ruwa da kuma yin amfani da kyawawan hanyoyin noma. Shiryawa da shiryawa, shi ne na farko k; ku yanke shawara a kan nau’in noma, abin da kuke so ku nome, yin binciken kasuwa, abin da aka fi nema a kasuwa ko zaƃi wuri mai kyau. Na biyu, shi ne shirye-shiryen kasa, ya tsaftace ƙasa, girba da kuam kwai; kwaninta, da kuma kwajen kasa, ƙara “organic matter” waton taki ta kasa. Na uku, shi ne zaƃin iri ko dabbobi, ka zaƃi iri me kyau, ka yi la’akari da lokacidon kiwon dabbobi. Na huɗu, shi ne shuƙa ko kiwo, ka dasa a lokacin da ya dace, sannan ka ba da, ka guje yawan jama’a, don cigaban lafiya. Ka ba da abinci me kyau, a dede lokacin da ya kamata, ta dabbobi kenan. Na biyar, shi ne bar-ruwa da sarrafawa, da sarrafa ruwa, ka tabbata cewa kana sa isasshen ruwa, sannan kuma ka guji ruwa kad; ka guji; ka guji cewa ruwa yai mishi; yai ma amfanin gona yawa. Na shida, shi ne kula da kwari ko cututtuka. Kula da amfanin gona a kai a kai, yana da mahimmanci sosai, ka yi amfani da gudanad da cututtuka, abubuwan da sike gudanad da cututtuka a gona. Ka yi, ka yi wa dabbobi allurar riga-kafi a dede lokacin da ya kamata. Girbi da ajiyewa, girba a lokacin da ya dace, sannan ajiye shi dede yanda ya kamata. Seyarwa da tallace-tallace, nemam masu saye, nema masu saye, sannan ƙara mishi daraja wurin s; s; wurin rarraba shi inda ya kamata. Don noma me nasara, ƙi don noma me nasara, s; sun tabbata, don noma me nasara suna nan kaman haka. Na farko, shi ne shirya, shirya da binkice me kyau, sannan, na biyu gudanar da kasa da ruwa yanda ya kamata. Na uku, amfani da ingantaccen iri da fasahan noma. Na huɗu, shi ne matakan hana ƙwari da cututtuka. Na ƙarshe, shi ne kyakkyawan sarrafawa da adana bayan girbi, na gode.

Barkan mu da warhaka, yau zan yi magana ne a kan tsakiyar noma, matakan girma da kulawa. Matsayi na tsakiyar noma, ya ƙunshi kula da amfanin gona ko dabbobi don tabbatar da cigaba mai kyau, hana cututtuka da kuma ƙara yawan amfanin gona. Waɗannan mataki, yana bikata a rika kula da shi a kai a kai. A yi masa ban-ruwa kuma a ba shi taki, matakan nan sun danganta ne kaman haka. Na farko, shi ne gudanar da amfanin gona, waton sa mishi ruwa yanda ya kamata, cire ciyayi, neman taki da kula da ƙwari da cututtuka. Na biyu, shi ne gudanar da dabbobi, waton abincin da za su ci, gidaje da za su zauna, tsaftace muhallin zamansu, hana cututtuka da gudanar da kiwo. Na uku, shi ne kasa da kulawa da mahalli, waton, “crop rotation” yana hana ƙarancin kasa kuma yana rage ƙwari. Sannan, akwai wanda ake kira “mauching”, yana adana danshin, a ƙasa kuma yana rage ci gaban ciyayi. Kulawa da yaduwa, na huɗu, shi ne kulawa da adanan bayanai, ka bi yadda tsire-tsire sike girma, tsuro-tsuro sike girma. Sannan, binci; bincika kasuwancin kasuwa, sannan, ka rike litattafan gona yanda ya kamata. Na biyar, shi ne shiri don girmi; don girbi, ka tabbatar da shirye-shiryen ajiyewa, sannan kuma shhirin sufuri. Akwai muhimmancin matsakaicin matsayi na noma. Na farko, shi ne tabbatar da amfanin gona da dabbobi suna girma da ƙarfi da lafiya, yana rage t; hatstsara, saboda ƙwari, cututtuka ko yanayin kasa, mara kyau. Yana inganta yawan amfanin gona da ribar da; da take samu. Na ƙarshe, shi ne yana shirya don girbi me kyau, wannan, shi ne jawabaina.

Tilling na nufin aikin juyawa da gyara ƙasa don shuka amfanin gona. Wannan muhimmin mataki ne A aikin gona ta noma domin yana inganta ingancin ƙasa. Yana taimakawa wajen samun ruwa da iska a cikin ƙasa. kuma yana hana ciyawa marar amfani girma. Ga cikakken bayani nan kan Tilling a cikin harshen Hausa, na farko shi ne: Akwai mene ne Tilling, shi tilling kan kansa mene ne? Idan aka ce tilling a ma'ana a Hausa jujjuyawa ke nan. Ana juya ƙasa domin a samu amfani mai kyau. Wannan aiki ana yin shi ne da ake amfani da garma ko kuwa fatanya. Amfanin tilling yana inganta haƙurin ƙasa, wato yana sa ƙasa ta yi laushi, wanda ke ba da damar iska da ruwa ya shiga cikin ƙasa da kyau, sannan kuma yana ƙona ko kuwa yana kashe ciyawa marar amfani yana hana ciyawa marar amfani girma. sannan kuma yana inganta ruwa da ke cikin ƙasa. Tilling yana ruwa tsaya a saman ƙasa, kuma yana taimakawa wajen narkar da ruwa, wanda ya kamata ya shiga cikin ƙasa ya taimaka ma amfani gurin girma. sannan a kwai sauƙaƙawa shuka iri idan za ayi shuki yana da sauƙin yi domin an riga an ɗaɗɗaga ƙasa kuma ƙasar ba ya da tauri kamar yadda yake a lokacin da ba a jujjuya ta ba. yana kuma ƙara ingancin haɗewa da takin ƙasa ko kuma da takin, ah zamani sannan akwai hanyoyin yin wannan aiki na tilling, na farko ana iya yin shi ta hannu wanda ake amfani da shi garma ko kuma a wasu kayyayaki da ake amfani da su na gargajiya domin juya ƙasa. Sannan kuma ana amfani da dabbobi kamar noman shanu ke nan ana amfani da shanaye ko kuma

Game da wannan, zan so in yi magana game da a; ganyen itacen dabino, amfanin shi da yanda ake sarrafa shi. Ganyen itacen dabino, yana da mahimman ayyu; yana da mahimmin ayyuka da yawa, ga itace da kansa da kuma ga mutane. A nan ne, wani bayani yake da ayyuka, na farko shi ne tsarin haske. Akwai ganyen itacen dabino suna manyan gaboni don, don samun tsarin hasken rana. Sannan, akwai tsaro, yana kawo tsaro ga dabbobi wanda za su zauna yana tsare su ga, daga ra; hasken rana. Sannan, akwai kulawa da ruwa, sannan, na huɗu shi ne sa; sak; sake haihuwa, yana aifan ‘ya’ya sosai, wanda ake amfani da su ake yin manja. Akwai amfani mai kyau ga mutane, mutane suna amfani da ganyen itacen dabino ta hanyoyi daban-daban gami da yin ɗinki, ana amfani da ganyen dabino wajen yin tabarma, kwanduna, fanka ko kuma hulina. Ana gini da shi, ana amfani da ganyen don rufin shuke-shuke a yankuna masu zafi da yawa. Suna ba da kyakkyawar kariya daga ruwa, daga ruwan sama da rana. Magungunan gargajiya, ana amfani da su wajen dabino a maganin gargajiya, saboda abubuwan da ake zato, suna warkarwa. Samar da makamashi da kuma bayorans, wani amfanin kenan. Za a iya sarrafa ganyen dabino don samar da, da “bio fuel” a wasu lokuta, musamman a cikin yanayin binciken “bio energy”. Waɗannan, su ne takaitattun magana da nake da shi a kan wannan “statement” da yaka ce, “by this”.

Wani mai sayar da tumatir, mutun ne ko kasuwanci dake sayar da tumatir, ko saboda ne, ko sarrafawa ko masu amfani ko wasu kamfanoni. Masu sayar da tumatir na iya aiki a wurare daban-daban, kuma rau; rawar da suke takawa na iya bambanta dangane da matakin Sarkar samar da tumatiri da sike ciki. A nan, akwar; rarrabu, rarrabuwa na matsayi na nau’ika da kuma la’akari ga mai siyar da tumatir. Raiyi; du wani masu sai da tumatir, sun danganta kamar haka. Masu sayad da, masu saya da tiyuna, masu sayar da gida, sau da yawa ana ganin su a kasuwanni ko a bakin titi, suna se da tumatir ga masu wucewa. Na biyu, shi ne kasuwancin kasuwanci, waton kanti, kasuwanci kanti, sayar da kayayyaki da kasuwannin manoma, suna sayar da tumatiri yawanci a cikin nau’in ko nau’o’i. Sannan, na uku shi ne masu sayar da tumatiri a ka; na kasuwanci. Waɗansu masu seda, suna aiki a kan sikelin da, daf; da ya fi girma, suna siyad da adadin tumatir ga amsu siyarwa, gidajen abinci da masu samar da abinci. Na huɗu, shi ne masu sayar da tumatir na, na yanar gizo, waton masu talle ta yanar gizo. Akwai ayyuka ga mai se da tumatiri yaka; sike da shi. Na farko, shi ne tushen, neman masu samar da abin dogarau ko gonaki da ke samar da tumatiri masu inganci. Na biyu, shi ne farashi, kafa farashi bisa ga yanayin kasuwa, farashin sayan kayayyaki da gasa. Sannan, akwai tallace-tallace, tallace-tallacen tumatir ta hanyar alamomi, kafofin watsa labaru da kuma maganar baki ko kuma ta yanar gizo. Sabis na abokin ciniki, sannan, akwai adanawa da kulawa. Sannan, akwai kalubalen da masu sayar da tumatir ke fuskanta. Na farko, shi ne yanayin yanayi, waton “weather” kenan, sannan akwai kulawa da inganci, akwai gasan kasuwa. Waɗannan, su ne takaitaccen bayani da nake da su, game da masu sai da tumatir.

Barkan mu da warhaka, hanyar ‘ya’yan itacen gwanda na iya nufin tafiya ko matakai dake tattare da girma girbi da rarraba ‘ya’yan itacen gwanda daga gona zuwa mab; mabukaci. Gwanda, wanda aka fi sani da “carica papaya”, ‘ya’yan itace ne na wurare masu zafi wanda aka san shi da mai daɗi, mai tsami. Mai tsami kuma ana cinye shi sosai a yankuna daban-daban. Hanyan ‘ya’yan itatuwa na gwanda, na farko, shi ne noma na itatuwan gwanda, akwai shukan shi da kulawa da shi. Sannan, akwai tat; tattara ‘ya’yan gwanda, bayan sun nuna. Na uku, shi ne gudanarwa bayan gurbi. Sannan, na ƙarshe, shi ne sufiri da rarrabawa, waton fitarwa. Na biyar, shi ne kasuwanci da sayarwa, ana iya siyar da, da su a cikin dimbin yawa ko a cikin ƙunshin mutun. Sannan, akwai amfani, masu amfani suna sayan ‘ya’yan kwakwa don cinye sabo karawa zuwa “suyudis” ko amfanin dafa abinci. Sannan, akwai kalubale a cikin noman wannan itacen gwanda. Na farko, shi ne, ba shi da dogon, ba shi da tsawo rai. Gwanda suna da matukar damuwa, kuma suna lalacewa da sauri. Wanda ke sufuri da ajiya mai wuya, gas; mai wuyar gaske. Yanayin yanayi, ‘ya’yan itace na, na yanayi ne kuma. Ana yin girbin su ne kawai a wasu lokuta na shekara. Wannan, yana shafar wadatarsa da farashinsa. Sanarwar kas; sanarwar kasuwa, wasu yankuna, ba a san gwanda kamar sauran ‘yan, ‘ya’yan itatuwa masu zafi kamar ayaba da mangoro ba, wanda zai iya sa sayar da su a zaman, a zama kalubale. Amfanin gwanda, yana da daɗi wurin cin shi ɗanye, abubuwan da aka sarrafa, magungunan gargajiya da sauransu. Waɗannan, su ne takaitattun jawabaina.

Sufurin kayan gona, ko kuwa kayan lambu. Sufurin kayan gona, wani muhimmin ƃangare ne das; na sarkas samar da kayan gona, yana tabbatad da cewa amfanin gona da aka girba, ya isa kasuwanni, dillalai da amsu amfani da su cikin yanayi mai kyau. Ana bukata a yi shiri sosai don a rage lalacewa, a ci gaba da yin kyau, kuma a rage kuɗin da ake kashewa a wajen. Yadda ake akin sufuru da kayan gona, yana nan kaman haka. Na farko, ana yi ta jirgin ruwa ko na gida me gajeran tafiya ko kuma jirgin ruwa mai nisa. Motocin da, sannan, ana kuma iya amfani da motoci da manyan motoci, jirgin ruwa, jirgin sama, du kana iya amfani da su, don sufurin kayan gona. Wannan, ya danganta da irin kayan gonan da za, a ke so a yi sufuri do; domin shi ko kuma ijiya. Kalubale na kawo kayan gona gida, akwai ƙalubale da yawa da m; manoma ke fuskanta ta wurin kawo da kayan gona. Na ɗaya, shi ne ‘ya’yan itace, kayan lambu, da kayan madara, za su iya lalacewa da sauri idan ba a adana su da kyau ba kuma ba a saf; sarrafa su zafin jikinsu ba. Rashin ingantattun hanyoyi, yana cikin ɗaya daga cikin kalubalen da sike fiskanta, babban kuɗin sifiri, sannan, asarar da ake yi bayan girbi. Sannan, akwai rashin isassun kayan adanawa, sannan, kyakkyawan ayyuka, bayan haka su ne, waɗannan, su ne kalubale da ake fuskanta. Sannan, na uku, shi ne akwai kyakkyawan ayyuka don ingantaccen jirgin sufirin noma. Na farko, shi ne yi amfani da motoci masu sanyi, waton “coal; coal chain transport” kenan. Kayan da ya dace, a yi amfani da kayan da ya dace, ingantaccen lodi na kaya, a yi isowa a kan lokaci. Sannan, ingantaccen kayan more rayuwa, haɗin gwiwa tare da kamfanonin kayayyaki. Waɗannan, su ne takaitaccen jawabi.

Barkan ku da warhaka, yau za mu yi magana a kan tafiyar da kayan gona na yanki ƙalila. Jigilar kayayyakin gona a cikin gida, ya ƙunshi jigilar amfanin gona daga gonaki zuwa kasuwanni da ke; da ke kusa. Dalilai wuraren adana ko cibiyoyin sarrafawa, ingantaccen sufiri yana da mahimmin, yana da mahimmanci don tabbatad da sabo, rage asara da habakar riba. Amma, akwai hanyoyi da ake amfani da shi wurin sufirin kayan gona, masamman na ƙananan yanƙuna. Kaman hanyoyin, kaman jirgin ruwa, kaman kwale-kwale, yauwa, a sannan, akwai kuma wilbaro ko wanda mata ke kaya a kai. Sannan, akwai Babura ko kuma wanda ake kira keke nafe, wanda sike ka, ɗokan temakan manoma na ƙauyuka da ƙananan manoma suna ɗokan kayansu zuwa cikin kasuwanni ko kuma zuwa inda za a ijiye su. Matsakaicin zuwa babban jirgin sama, akwai babban jirgin sama, amma waɗannan na manya-manyan manoma ne da sike manya-manyan gari, da sike zama cikin gari. Amma, wanda yake ƙauye ake ɗaukan kayanshi daga ɗan ƙaramin lambinshi zuwa ƙananan kasuwanni da ke kurkusa da su a nan ƙauyuka, suna amfani da ƙananan abubuwan tafiya ne kaman shi babur, yanda na faɗa, da sauransu. Sannan, akwai hanyoyi yanda za a yi don a samu a kyakkyawan ayyuka don kayan gida, don tafiyad da kayan gida. Akwai ayyuka da suke temaka ma tafiyan kayan gida. Na farko, shi ne ka yi amfani da kaya da ya dace, sannan ingantaccen zaƃin mota da girbi da wuri, yanda ya kamata. A kuma yi amfani da wuraren ajiya kayan sanyi, sannan kuma a inganta hanyan samun hanya wanda mun; wa'yanda suke ƙarƙara suke noma a ƙauye, za su iya samun rana a cikin mako, a ce kowane manomi ya fito, don a samu a gyara hanya yanda za a samu amfani su fita daga gona zuwa inda za a saida su, cikin kasuwa ko kuma inda za a ijiye su. To, ƙaramim bayanina kenan, na gode.

Kayan ganye ko kuwa “tubers”, kamar, su ne kamar doya, rogo, dankali, gwaza da kuma dankalin Turawa, su neamfanin gona na abinci wanda ake jigilarsu daga gonaki zuwa kasuwannin gida. Masu sarrafawa da wurare adana su, akwai, akwai yanda ake tafiyad, yanda ake sufurin shi waɗannan kayan gonaki iri-iri. Na farko, shi ne ta hanu, waton wanda ba ya da nisa, ake sa shi a kai ko wilbaro, a tura shi zuwa kasuwanni ko inda za a ijiye shi. Sannan, akwai na tsak; matsakaicin sufuri, waton wanda ake ɗauka shi cikin motoci ko ƙananan, ko ƙananan tireloli ko kuma ƙananan tarakti; tarakta masu ɗaukan su. Ban da hakan nan kuma, akwai kalubale da me; manoma sike samu ta wurin tafiyad da kayan wani; irin waɗannan kayan gona. Akwai rashin hanya a ciki, sannan, akwai kuma kuɗin mota, kuɗin sufuri yana tasowa yai yawa. Sannan, akwai dameji da yake faruwa da waɗannan kayan gonaki kaman doy; kaman shi doya, indai doya ta ƙarye aka kais hi kasuwa, an rage mishi farashinshi. Sannan, akwai yanda ya kamata a yi tafiya da wa’yannan kayayyakin gona yanda ba za su sami kalubale wanda za a samu a, a kauce wa kalubalen, a kuma samu a kai su inda za a ijiye su ko kasuwanni cikin lafiya. Na farko, shi ne a gyara su da kyau, an aka sarrafa su aka ɗaure su da kyau yanda ya kamata, za a iya tafiyantad da su ba tare da an samu wani matsala ba. Na biyu, shi ne kuma idan aka tara shi, idan akai lodi mai kyau, ko an shiga gargada cikin hanya mare kyau, za a gane da cewa, za a iya yi sufurin nan, ba tare da an samu wata matsala ba. Waɗannan, su ne ƙananan jawabai da nake da su game da kayan gona na ganye, waton ita wanda a ke kira su doya da su, da su gwaza da, da shi, da sauransu, na gode.

Barkan mu da warhaka, a yau za mu yi magan ne a kan shi wake mai ruwan ƙw; mai ruwan ƙasa, waton “alloying beans” wanda ake girmad da shi, yanda yake girma, yanda ya girma zuwa sati biyu, mako biyu. Yanayin girma na ‘ya’yan kwai na “alloying” na makonni biyu. Na farko, shi ne akwai mataken “germination” daga rana na farko zuwa rana na bakwai. Tsaba sun yi girma, kuma setin farko na ganye, waton “cotidelons” sun biy; sn bayyana. Na biyu, shi ne akwai matakan shuka rana na bakwai zuwa rana na goma sha huɗu. Yan ƙananan tsiro, suna fara habaka ganye na gaske, kuma tsarin tushen yana karfafawa sosai, a cikin kwana na bakwai zuwa kwana na goma sha huɗu. Akwai wani, wasu abubuwa da ake lura da su sosai idan aka shuka waɗannan wake. Na farko, shi ne cire ciyawa, in aka cire ciyawa da sauri yana; yana, yana sa shi wannan ga; ganyen gona wannan shi tsiron na; na wake, ya girma da s; da, da, da cikin ƙoshil lafiya da samun ruwa yadda ya kamata. Sannan, na biyu shi ne zuba mishi ruwa, ban-ruwa. Idan da rani aka sa shi, za a mishi ban-ruwa, in kuma da damina, za a sa ran Allah zai kawo ruwa sosai, yanda zai sami ruwa mai kyau. Idan ya samu ruwa z aka ga inda zai girma yanda ya kamata. Zai sami ƙasa, ya baje a cikin ƙasa ya girma inda yake so. Sanna, akwai wani abu da ya kamata ayi, waton a tabbatad da cewa, an kawad da kowane ƙwari, akwai magunguna da ake ziba ma waken, wa’yansu ake zibawa tare da waken in za a shuka, wasu kuma akan yi feshi bayan an shuka. Don a tabbatad da cewa babu ƙwari ko wani abun da zai zo ya ci wannan ya; ya; ya gurgunta girman wannan, wannan e; wake. Sannan, akwai, akwai lokacin da, idan wani lokacin akai shuki, za ka gani da cewa, a tushe ɗaya, wake guda; kan tushe, kan tsuro kusan sun kai biyar ko shida a tushe ɗaya. To, akwai lokacin da ake se mishi dashe, za a zo a rarrage su, a dasa su a wani wuri yanda za su samu iska da rana da inda ya kamata, sabida su samu su yi, su yi girma. Sannan, akwai ba ma, a sannan akwai ƙasa me gina jiki, yadda za a tabbatad da cewa, ƙasan na da yake girma a cikin shi, yana da abubuwan da ya kamata ya temake shi, don ya gina jikinshi, waton taki kenan. Za a iya ziba ma ƙasan taki don a temaka ma wannan wake ta wurin haƃaƙa da girma da yanda ya kamata. Jawaban da nake da su kenan, na gode.

Barkan mu da warhaka, a yau muke so mu yi magana ne a kan ‘ya’yan itatuwa wanda ba su nuna ba, watan ‘ya’yan itatuwa wanda ba su kai lokacin da za a cire su, a ce ya yi dede na inda za a ci su ba. Yi; misali, za mi yi a; magan ne, za mu ɗauki ɗaya bayan ɗaya muke yin su as, a kan mutsali. Kaman wanda muke gani a nan, za mu fara da shi, waton shi gwaiba kenan, shi ita, shi ‘ya’yan itacen gwaiba, ba a cire shi in bai nun aba, don ci na nan take. Amma, idan za a yi sifiri da shi, ko za a kais hi kasuwa mai nisa, yana da kyau ne a cire shi tun yana nan kore, sabida ya samu hanyan tafiya me kyau, dan ya ai; ya kai inda ze je, ba tare da ya lallace ba. Kamash shi mangwaro, mangwaro idan aka cire shi yana nan koren shi, aka ba ma wani ya ci, za ka ji da cewa yana tsami-tsami, wani yana bauri-bauri, wani ma yana ƙaiƙayi a wuya. Amma, idan aka bash shi yai ja yai bawo, k; ya dawo ruwan ƙwai yanda yake dan daidai inda za a ci, kowa zai ji daɗin cin shi, ya kuma gode. Amma, idan aka ce na tafiya ne za a yi da shi, ko kuma a kai shi kasuwa mai nesa, yana da kyau a cire mangwaro tun yana nan koren shi kafin a sa shi a hanya, don ai tafiya da su. To, mene ne amfanin cire ‘ya’yan itace wanda ba su nuna ba? Amafaninsu, shi ne idan ake so a sarrafa su, ko ajiye sun a sawon lokaci, idan kana so ka saya ‘ya’yan itace da kake so ka ijiye a gidanka na tsawon lokuta, be kamata ka siya wanda ya nuna sose ba. Shi ya sa, ake cire waɗansunsu daga itacensu, tun ba su riga sun kai lokacin ci ba. Sabida waɗanda za su so susarrafa su su ijiye shi, wasu kuma da za a yi tafiya da su zuwa manya-manya, kaman manyan dillalai da sike sayan su, si yi tafiya me nisa zuwa manyan kasuwanni. Wannan, shi ne ya sa dalilan da za ka ga wani lokaci ana cire wa’yannan ‘ya’yan itatuwa, tun ba su nuna ba. Waɗannan, shi ne ƙananan jawabi da nake da shi game da ‘ya’yan itatuwa, wanda ba su nuna ba, na gode.

Barkan mu da warhaka, a yau ina so in yi magana ne a kan zama kusa da murhu in ana girki ko kuma duba abinci da yake kan wuta. Wannan, al’ada ce ta iyayenmu ta da, da sika koya mana muna tasowa, kana girki ya kamata, kamata a ce komai da komai na girkinka, yana nan kusa da kai, kana nan bakin murhu. In lokaci ya kai, na a sa barkono, za a zuba mishi, barkono na nan kusa a zuba mishi, in lokacin sa gishiri ya kai, gishiri na nan kusa, a zuba mishi. Amma, ba haka ba ne yanzu a zamaninmu, sabida fasaha ta zo, kuma akwai abubuwa na girke-girke da fasaha ta zo mana da shi a yanzu. Wani lokaci ma kana girki, za ka bar ɗakin girkinka, ka zo wani ɗaki ka zauna, ko kana kallon talebishin, ko kana, kana kallon wayanka kana wani abu ko kuma aiki. Amma, ba shi ne, ka; ba tarbiyya me ƙasiri ba kenan, tarbiyyan da iyayenmu na da suka ba mu fannin girki, shi ne idan kana girki kamata ace komi na girkinka yana nan kusa da kai. Idan lokacin sa gishiri ya kai, ka juya ka sa gishiri, idan barkono za ka sa, da du barkono yake zaune kusa da kai, ka juye ka sa. Ba lalle se ka fita daga inda kake girki ba, wannan irin tarbiyya tana temakawa idan akwai lokacin da hatsari zai faru. Idan kana nan a wurin, za ka iya ka tsare, ka; ka; ka tababtad da cewa hatsarin nan be faru ba, ko kuma za ka iya ka rage yanda hatsarin ze faru. Wani lokaci, za ka sa abincinka a wuta, ze iya tafasa ka gay a taso sama yana zuba, wani lokaci kuma, tukunya ze iya faɗuwa daga wuta. To, waɗannan hatsarori shi ne yake sa ake so in kana girki, ka zauna kusa da murhunka, kana dubawa kana kallon shi, yanda yake tafasuwa, yanda yake nuna a wuta, yana da muhimmanci sosai, na gode.

“Waiting by the meal to be cooked”, waton a Hausance, jiran abinci yayin da ake dafawa. Lokacin da ake dafa abinci, wasu na iya zaunawa kusa da wuta ko kicin, suna jiran abinci ya yi. Wannan, yana iya zama saboda suna jin yunwa, suna so su duba yadda abinci ke tafiya ko kuma suna temaka wa me dafa abinci. Dalilan jiran abinci yayin da ake dafawa, suna nan kaman haka, na farko, jin yinwa, na biyu, sha’awar ɗanɗanon abinci, na uku, temaka wa me dafa abinci. Na huɗu, shi ne ɗaukar kamshin abinci. Halayen da ake yi lokacin jiran abinci, su ne, zaunawa kusa da tukinya don ganin yadda abinci ke tafiya, tambayar me dafa abinci ko ya, ko ya kusa nuna, don; ɗanɗana abinci a hankali don duba gishiri ko sauran sinadarai, ƙara wuta ko rage ta idan ana biƙatan haka. Jin daɗin ƙamshin abinci yayin da ake dafuwa. Lokacin da abinci ya yi, idan abinci ya gama, se a sakko shi daga wuta, a bar shi ya huce, a raba abinci ga kowa domin kowa ya ci a cikin farin ciki. Waɗanda sika jira da haƙuri, sun; sun fi kawo jin daɗin cin abinci. Jiran abinci wani lokaci yana iya zama mai daɗi, masamman idan ana yin hira da dangi ko abokan arziƙi, na gode.

Barkan ku da warhaka, yau za mu yi magana ne a kan ban-ruwa. Mene ne ban-ruwa? Ban-ruwa ayyuka ne da ke yi don a ziba ma amfanin gona ko ‘ya’yan itatuwa, ko ‘ya’yan itatuwan da sike ba da kyawun gida, don a samu a temaka musu girma lokacin da rani, in; lokacin da ba a ruwan sama, rani kenan ko da kaka. Waɗannan aikin ban-ruwa, yana da mahimmanci sosai a gefen noma, a gefen manoma. Lokacin da, iyayenmu na da, da; zallan da damina sike noma, sabida noman rani ba a riga an sani, fasaha be zo na sani da cewa za a iya yin noman rani, a yi ma wannan, abu; ababen gonaki ban-ruwa si girma ba. Amma, yanzu da fasaha ta zo, akwai ire-iren ban-ruwa da ake yi iri-iri. Abubuwan da ake amfani da shi domin ban-ruwa, ya bambanta daban-daban. Kuma, bambancinsu, ya danganta da irin abin da da, da yanayin noma da ake yi, ko noman lambu ne na gona babba, ko na cikin gida ne, ya danganta. Idan na cikin gida ne ko ƙaraman lambu a ƙofan gida ko a bayan gida, za a iya amfani da ƙananan abubuwan ban-ruwa da yake nan, wanda za ka gan shi, za a rike shi a hannu kawai ake bin wa’yannan am; kayan abinci, kayan gona ake zuba musu ruwa, don su samu ruwa, su samu su yi girma. Amma, ta baban lambu ko na gona, ana iya amfani da injina, ko manya-manyan injin nika, ana ta, a; e; ba injin nika ba, injin ban-ruwa, ana tayad da su, a haɗa su da ruwa da ko daga rafi ko tafki, ko duk inda ruwa yake zuwa, a samu a zuba ma amfanin gonan nan ruwa, nan da nan za ka ga sun taso, sun yi girma. Amfanin ban-ruwa, shi ne yana temakawa, samun abinci da daman zallan da damina z; ake samun su, amma sabida wannan fasaha ta ban-ruwa, kowane lokaci a; a cikin shekara za ka iya samun wasu ababen abinci, da s; dar; da da, a da sede da damina ake ganin su, na gode.

Barkan ku da warhaka, yau za mu yi magana a kan mace a cikin gona. Mata na taka rawan gani a gefen noma, a wannan yankin tamu. Har ma wasu za su ce, idan babu mata, da yawan gonaki da yawan noma, da yawan hatsi, ba za a iya rinka samun shi ba. Sabida, a yawancin lokaci, idan maza sika je sikai kaftu. Sukai noma ko tarakto yai ko shanu yai, ko akai noman shanu, wa’yanda suke zuwa shuka yawanci a ƙarƙaranmu, mata ne. Za ka ga sun taso da ƙwansu da ƙwarƙwatansu da ‘ya’yansu, wasu da goyo, wasu da ciki suna nan suna shuki. Manya-manyan gonaki za a ba su, sig; wa’yansu ma suna da nasu al’ada da cewa, idan yau aka je gonan wane, gobe wannan gonan wace za a je. Aikin kenan, idan aka je aka ziba shuki, se a bas shi, lokacin feshi, za a yi feshi. Kai! Akwai mata da sike rike gamma, sike ka da maza wa; in ya zo ta gefen noma. Nomam mata, s; yana da amfani sosai, sabida ita mace, Allah ya riga ya yi ta dede inda za ta sarrafa abu. Yanda mace take, yanayinta na sarrafawa ne, idan aka ba ma mace gona, ta san inda za ta sarrafa shi, ya girma, don ya amfane ta da iyalinta. Mata na taka rawan gani sosai a fannin noma, masamman in aka duba noman shinkafa, noma kaman ta shinkafa, ta waken tsoya, ta dankali, ta kuƃewa, ta kayan ganye, lem; ta kayan ganyen lambu, tumaturi haka, albasa. Wanda de za a; wasunsu a bayan gidansu sike yi, wasu a ƙofar gidansu sike yi. Wasu kuma gona sike yi, si yi tafiya me nisa domin su je si yi nomansu. Wannan, shi ne jawabina.

Barkan mu da warhaka, yau zan yi magan ne a kan mata a cikin aikin girbi. Wannan, shi ne ya; yake nuna mana, za mu kuma, za mu kuma danganta magananmu a kan yadda mata ke tsarrafa rogo, bayan an ciro shi daga gona. Akwai ababai da dama, abinci da dama, da ake ci, da ake samo shi daga rogo. Akwai wanda mu muka fi sanin shi a Naijeriya, waton garin rogo wanda yawanci ‘yan makaranta suke tafiya da shi, a jika a sha, ko kuma a yi tuwo da ake kiran shi teba. Bayan hakan nan kuma, akwai wanda ake cire ruwanshi, ake yin wata tuwo wanda ake kiran shi “stach”. Waɗannan abubuwa da ababai da dama, yana dab; yana da ababai, yana da dab; yana dag; sarrafawa iri-iri. Akwai yanda ake sarrafa shi. Na farko, shi ne za a zauna a ƃare ƃawonshi, in aka ƃare ƃawonshi, za a zauna a kankare shi, akan, in aka wanke shi kafin a kankare, in aka kankare shi, akwai yanda ake yi a soya shi, a ijiye shi, idan aka ijiye shin a bayan kwanaki da yawa, yana zauna ya “parment”, in ya “parment”, sannan se a ciro shi a soya shi. Idan aka soya shi wasu za su sa mishi manja dan ya samu kala, wasu kuma ake barin shi fari fat ɗinshi. Za a ware wanda za a yi tuwo da shi, to wanda za a sha shi, se a kwashe a kai kasuwanni, ka ga mutane na zuwa sina siya. Yawancin wannan gari da muke gani a kasuwa, mata su sike yin wannan aikin wannan gari. Jawabina kenan.

“Women in agriculture, mother and baby”, mata a harkan noma, uwa da jariri. Mata suna taka mihimmiyar rawa a harkar noma, duk da nauyin da ke kansu na kula da gida da iyali. Wata uwa, na iya ci gaba da aikin noma har da jaririnta. Tana yin aiki tare da kulawa da lafiyar yaro. Rawa da mata ke takawa a noma, mata sina shuka da dasa amfanin gona kamar wake, dawa, masara, doya da tamatir, da tumatir. Uwa da jariri a gona, wata uwa na iya kai jaririnta gona yayin da take aiki. Ana iya sanya jariri a baya ko gaba, da mayafi yayin da ake yin ayyukan noma. Kalubale da mata da jarirai ke fiskanta a gona, shi ne gajiya da wahala, rashin ingantacciyar kulawa ga jariri, rashin kayan aiki da tallafawa. Illar fes feshi da sanadarai dake gona, na h; hanyoyin saukaka wa mata masu jarirai, shi ne samar da wuraren hutu a gona, yin amfani da kayan aikin noma na zamani, samar da shirin tallafi ga mata manoma, kiyaye lafiyar uwar da jariri ta hanyan kauce wa amfani da magungunan feshi masu hatsari, masu hadari kusa da su. Amfanin mata a harkar noma, suna taka muhimmiyar rawa a samar da abinci don gida da kasuwa. Suna inganta rayuwar iyali da ribar da sike samu daga noma, sina tallafa ma cigaban noma da tattalin azziki. Sina tababbatad da wad; a, da wadatar abinci ga iyali da al’umma. A takaice, mata da sun, mata ko da sina da jarirai, sina ci gaba da ba da gudummawa a harkar noma. Yin hanyoyin tallafa musu, zai temaka wajen rage wahala da kara inagncin ayyukansu, domin su ci gaba da samar a; da abinci mai yawa da inganci, na gode.

Mata a harkar noma, sarrafa amfanin gona. Bayan girbin amfanin gona, ana bukatar sarrafa su don su dace da ajiya ko sayarwa. Mata na taka muhimmiyar rawa a wannan ƃangare ta hanyar tsaftacewa, busarwa, niƙa, da tattara amfanin gona domin amfanin gida da kasuwa. Muhimmancin mata a sarrafa amfanin gona, sina tacewa da tsaftace hatsi, sina busar da kayan lambu da ‘ya’yan itatuwa, sina niƙa da markaɗe, sina dafa ta, sina dafa da kuma tattara kayan abinci. Matakan tsarrafa amfanin gona da mata ke yi, su ne tacewa da tsaftacewa, wanke shinkafa da wake, busarwa, niƙa da markaɗe, shiryawa da tattarawa. Kalubale da mata ke fuskanta a sarrafa amfanin gona, su ne rashin injinan zamani, rashin wuraren busarwa masu ƙariya daga ƙura da ruwan sama, karancin tallafi da kayan aikin jari, wahalar kasuwa. Hanyoyin tallafa wa mata a sarrafa amfanin gona, su ne samar da ingantattun kayan aiki zamani, kamar injin bushewa da na markaɗe. Samar da wurin adana kayaki masu kyau, don hana su lalacewa. Bayan, ba da horo kan hanyoyin zamani da sarrafawa, amfanin sarrafa amfanin gona su ne, yana rage asaran amfanin gona, yana kara wa kayan abinci tsawon rai, yana kara wa matan dama, damar samun riba da dog; da dogara da kai, yana kuma samar da abinci mai inganci. A takaice, mata na taka mahimmiyar rawa a sarrafa amfanin gona, wanda ke binƙasa tattalin azziki da tabbatad da wadatan abinci, samar da kayan aiki da tallafi, zai temaka musu ci gaba da inganta noma da sarrafawa, na gode.

“Women in agriculture, processing in progress”, a Hausance, mata a harkar noma, sarrafa amfanin gona. Bayan girbin amfanin gona, ana biƙatas sarrafa su don su dace da ajiya ko soye; ko sayarwa. Mata na taka muhimmiyar rawa a wannan ƃangare ta hanyan tsaftacewa, busarwa, nika da tattara amfanin gona domin amfanin gida da kasuwa. Mahimmancin mata a sarrafa amfanin gona, su ne suna tacewa da tsaftace hatsi, suna busar da kayan lambu da ‘ya’yan itatuwa, suna niƙa da markaɗe, suna dafa da kuma tattara kayan kayan abinci. Matakan sarrafa amfanin gona da mata ke yi, su ne tacewa da tsaftacewa, wanke shinkafa da wake, busarwa, niƙa da markaɗe, shiryawa da tattarawa. Kalubale da mata ke fuskantaa saffara; a; as, a sarrafa abin, abincin gona, su ne rashin injinan zamani, rashin wuraren busarwa masu kariya daga kura da ruwan sama, karancin tallafi da kayan aikin jari, wahalar kasuwa. Hanyoyin tallafa wa mata a sarrafa amfanin gona, su ne samar da ingantattun kayan aikin zamani, samar da wurin adana kayayyaki masu kyau, ba da horo kan hanyoyi zamani da sarrafawa, samar da kasuwanni da hanyoyin siyarwa. Amfanin sarrafa amfanin gona sina nan da yawa kamar haka, yana raga, yana rage asarar amfanin gona, yana kara wa abinci sawon rai, yana kara wa mata daman samun riba da dogara da kai. Yana kuma samar da abinci mai inganci ga iyali da kasuwa. A takaice, mata na taka muhimmiyar rawa a sarrafa amfanin gona wanda ke binƙasa tattalin azziki da tabbatad da wadatan abinci. Samar da kayan aiki da tallafi, zai temaka musu ci gaba da ingancin noma da sarrafawa, na gode.

Barkan mu da warhaka, yau za mu yi magana ne a kan mata, yanda sike sarrafa dankali. Wannan, shi dankali, abinci ne wanda ake haƙo shi daga ƙasa bayan lokacin girbinshi. A zamanin da, a; abu ɗaya kawai ake yi da dankali, ko a dafa shi a ci ko shanya shi a zo a yi ƙila kunin zaki ko fura da ita. Amma, yanzu fasaha ya buɗe ma mutane ido sosai, na yin abubuwa daban-daban da wannan dankali ta gida. Wani abu da ake yin shi yanzu, shi ne ake kira “cheeps”, wasu kuma sina yin garinshi, don a samu a zo a yi tuwo da shi. To, yau zan yi magan yanda ake yin wannan garin tuwon dankali ta gida. Idan aka ciro wannan dankali daga gona zuwa da shi ake yi a wanke. Idan aka wanke shi, aka cire duk wani datti, aka tsaftace shi, aka zaƃe shi, aka cire ruƃaƃƃu, masu kyan, za a zauna ne, a fere shi yanda za, za a fere shi ƙananu, wanda idan aka shanya shi, zai yi saurin bushewa. Bayan an fere wannan dankali, kamin a fere dankalin nan, akan faffasa shi ne dedai-dede. Se a jiƙa shi, bayan kwanaki, in aka jika shi kaman na kwana biyu, ana yi ana canza ruwa, sannan za a fere shi, se a shanya. Idan ya samu ya bushe ƙal, kais hi za ai inji, idan aka kai inji, sanna za a niƙa shi ya dawo gari. A dawo gida a tankaɗe shi, an sami garin tuwo, to wani ƃangare kenan da ake sarrafa shi dankalin gida, na gode.

Barkan ku da warhaka, a yau za mu yi magana a kan doya. Doya, babban amfanin gona ne dake, da ake nomawa a Yammacin Afirka, musamman a Naijeriya. Yana da tushen “tuber” da aka sani, don yawan abin ciki da kuma “carbohydrate” da tsawon lokacin adanawa. A Naijeriya, gurare daban-daban da ake noman, awu; akwai wurare daban-daban da ake noman shi wannan a; doya, amma wuri da aka fi saninsu da noman doya sosai, shi ne “Niger State Minna”. Matakan girma na doya, sun bambanta iri-iri, akwai mataki na shukawa wanda ake farawa rana na ɗaya zuwa wata na huɗu, wujuwa sati makonni na huɗu ko sati huɗu. Ana shuka doya ne ta amfani da, da “sacks” waton yan; waton girman tushen doya. Sannan, ko tsiro na doya, da shi ake amfani ake shukawa. Sannan, mataki na biyu, shi ne girma, waton tsire-tsire, wanda ya taso daga watanni na farko zuwa watanni na huɗu. Ana bikatan ɗorawa goyon igiyoyi tare da sanduna, don samun wannan itace, ya samu ya bi reshen itacen sanduna ɗin nan, ya yi girma. Tsarin “tuber”, waton, na mataki na uku, shi ne tsarin “tuber”, waton watanni na huɗu zuwa watanni na takwas. Shi wannan doya, ya fara girma a karkashin kasa, ya; yayin da s; da shuka ya balaga. Bayan shuka ya balaga, wannan girma yake farawa daga ƙasan, daga ƙarƙashin ƙasa. Shekarun cikawa da girbi, ya t; tashi ne daga lokacin watanni na takwas zuwa watanni na goma sha biyu. Wannan, shi ne takaitaccen jawabi da nake da shi, game da doya, na gode.

Bugun shinkafa ko kuwa girbi. Waton, shi shinkafa bayan an shuka ta ta yi girma ta kai yanda za a cire, ana yanka shi daga tushe, ana amfani da lauje na gona a je a yanko ta daga tushe. A tara su a kan tanfoli, a, me tsafta, sannan, za a kawo sandina, za a fara bugu. Ana bugu, ana bugun yana sa shi shinkafan, tsaban shinkafa ta fita daga cikin ciyawan shinkafan ko sandinan shinkafa. Bayan an buga, za a kakkaƃe sandina, a cire sandinan, mata za su zo da abun reraya, za a reraye shi a cire kura, a bar sabab shinkafa. Wannan, shi ne ababai da ake yin a wurin cire, na wurin nome, na wurin girbin shinkafa. A wasu lokuta, akan, wasu kalubale da akan samu da wannan shi ne. Na farko, shi ne irin wannan yin; irin wannan, irin wannan girbi da ake yi ta shinkafa, ba a iya yin shin a babban gonaki, sabida yana ɗaukan loka; tsawon lokaci sosai, kafin a samu a cire duka. Ba biyu kuma, kalubale na biyu, shi ne rashin ma’aikata, a yanzu a zamanin nan, ba kowane matashi ne ze so yana zuwa yana yin wannan aiki. Na uku, shi ne kuma rashin samun tsaba mai inganci, wa’yansu lokuta wa’yannan saba sukan haɗu da ciyayi ko duwatsu, se a ga da cewa tsaban, ba su da tsafta. Kuma, se an zauna an rarraba shi da dutse ko da kasa. Wannnan, shi ne jawabina.

A sarrafa jirgi mare matuki, watoon wanda ake kira “drone mining” kenan. Nuna ƙwarewa a sarrafa jirgi, mara matuki, waton “dron mining”, yana nufin yanda ƙwararru ne ke amfani da “drone”, don aiwata wasu ayyuka daban-daban cikin inganci da tsaro. Wasu lokusa ana iya amfani da su ko ta wurin ɗaukan hoto, na abubuwa da mutun ba ze iya ye hawan matakala ko wani abu ya kai sama, don ya ɗauki wannan hoto ba. Se ai amfani da wan; irin waɗannan jiragai mara matuki, wanda zai iya haurawa sama ya ɗauko wannan hotunan. Wannan, ya haɗa da iya sarrafa “drone”, wato shi jirgi mara matuki daidai, kiyaye daidaito yayin tashi da kuma amfani da fasahohi na zamani wajen sarrafawa. Masu sarrafa wannan jirgi mare matuki, na iya amfani da shi don ɗaukar hoto, kaman yanda na faɗa a baya, da bidiyo daga sama. Gudanar da bincike a gonaki, sa ido kan gine-gine da ma amfani da shi a harkar tsaro da ceton rai. Akwai bikatan sanin dokoki da ka’idodi, na sarrafa wannan jirgi matuki, domin guje wa hadari ko kiyaye aminci. Ƙwarai, ƙwarewa kuma, a wannan fanni, na; na bikatan ho; horo na masamman, sanin yanda ake amfani da shi wannan abu, waton “software”ɗin kenan. Ga; da shi kuma “hardware” nashi ta wannan jirgin matuki, amma da kuma iya karantawa bayanai da wannan jirgi matuki ke tattare da su. Yanda yake da amfani don tallafa ma jama’a wurin ceton rai ko tsaro, haka wasu ma sike amfani da shi don yin abubuwan da be kamata ba. Kaman akwai lokuta da yawa, ƃarayi da sike zuwa sh;s;h, hangen nesa, su zo su duba, si nasu bincike, su gani inda za su samu su shigo don si nasu harkar sata. Amma, shi wannan abu yake da amfani don tallafa ma ƙasashe, ta wurin noma, ta gefen noma, ta gefen “entertainment”, wato masu yin fino; fi; fina-finai da kuma ta gefen masu, masu tsaro. Shi ne wannan, jawabin kenan.

Barkan mu da warhaka, a yau za mu yi magan ne a kan noman dankali, waton “potatos cultivation”. Noman dankali, wata mahimmiyar sana’a ce, da ake yi a wurare masu yanayi mai sanyi ko matsakaici. Akwai nau’ika dankali daban-daban da ake nomawa. Na farko, shi ne dankalin Turawa, wato “irish potato” ko kuma dankalin Hausa, wanda ake kira “sweet potato”. Akwai matakai iri-iri da ake bi ta noman dankali, na faro, shi ne zaƃan wurin noma. Dankali yana bukatar ƙasa mai laushi da kyau, wacce da ke da kyau wajen rike ruwa, amma ba mai cinko sub a. Ana kuma bukatan wuri mai samun isasshen iska da rana domin girbin ya yi kyau. Na biyu, shi ne akwai shirya ƙasa, ana tsaftace gona, tsaftace shi, a cire mishi ciyayi, ƙarare, duwatsu da su, da su kwalabe da ledoji a ƙone, a tabbatad da cewa gona na nan da tsafta. Za aje a nome shi, a taro ƙasa, ɗaga ƙasa dede an ash; shiri, domin shuka ko kuma dashe. Na uku, shi ne dashe ko shuka, dankali ana shuka shi ne daga “tubers” nashi, waton bangaren ganyenshi ake dasa shi. Ana yi masa tazara me kyau, yawanci inci goma sha biyu zuwa goma sha biyar tsakanin kowane dashi. Ana kuma, akwai kuma kula da shuka, bayan an yi ruwa, ciyawa sikan iya fitowa a cikin gonan dankali. Ana zuwa a cirbe shi, a cire ciyayi, a kuma yi amfani da maganin ƙwari. Wasu lokuta kuma, ana ɗan ziba mishi taki don ya samu ya yi girma, ya yi kyau. Girbi, dankali yana ɗaukar, yana ɗaukar kimanin watanni uku zuwa huɗu kafin a girbe shi. Al’’amarin girbin, shi ne ake zuwa an; at; a, a, a haƙa, haƙi ake yi kaman yanda ake haka doya, a ciro dankali. Sannan, akwai ajiya da sarrafawa, a; in za a; in aka nome dankali, ana ijiye shi dankali ne a wuri mai sanyi da iska domin ya daɗe. Ana iya sarrafa shi zuwa fulawa ko “cheefs” ko wasu kayan abinci. Noman dankali na da matikar amfani, domin yana bayar da abinci mai gina jiki, kuma sana’a ce da ake iya, da yake iya kawo riba ga manoma da al’umma gabaɗaya, na gode.

Barkan mu da warhaka, a yau za mu yi magan ne a kan ciyad da kifi. Wato, “cat fish” a Hausance ana nan ana kiran shi ƙarfasa. Ciyad da ƙarfasa yana da matikar mahimmanci don tabbatad da girma da lafiya. Ga wasu mahimman bayanai kan yadda za a ciyad da su. Na farko, shi ne akwai irin abincin kifi, kifi na bukatar abinci mai gina jiki, don girma da kyau. Akwai wanda ake kiran shi “palate fit”, wato abici ƙwaya-ƙwaya, wanda suke nan ƙwaya-ƙwaya, ana tu; ana zuba misu don su samu su ci. Sannan, akwai abincin halitta, waton irin su ciyawa, ƙwari da ƙananan halittu da ke cikin ruwa, wanda ake ba ma ƙi; kifi don su samu su ci su yi girma. Akwai abincin gida irin su wake, gishiri, dusa, noma ko kifi, nama ko kifi da aka nika. In aka nika su suka dawo ƙanana, ana iya ziba ma kifi, kaman wa’yanda, masamman wanda ake kiwon su a gida, don su samu su ci su yi girma. Na biyu, shi ne yawan abinci da lokutac ciyarwa, kifi na da lokaci da ya kamata ana ba su abinci, kuma ya kamata ne ana ciyad da su a kai a kai, don su samu su yi girma. Ana ciyad da kifaye sau biyu zuwa uku a rana, safe yamma ko safe rana da yamma. Kada a ciyad da su fiye da ƙima, don hakan, yana iya gurbata rayuwansu. Yana iya sa su su zama nauy; su yi nauyi wanda ba za su iya ɗaukan nauyin jikinsu ba, ya; irin haka kuma in ya faru, za su zauna a cikin ruwa yana kawo musu ruku; mutuwa. Akwai ingantattun ruwa, yanda ake kiwon kifi, ana kiwonsu ne da ingantaccen ruwa. Ruwa mai tsafta, yana taimakawa wajen samun lafiyayyun kifaye. Ana kuma canza ruwa lokaci da lokaci don kauce wa cututtuka, idan ba a canza ruwa ba, za ki; za ka iya ka zo ka samu cewa “infection “ ya kama kifayen nan, wasu su kama ciwo, wasu kuma suna mutuwa. Akwai yanda ake ciyad da kifaye nai, s; wanda za si girma da masara, akwai wanda ake ba su masara ƙanana, ana ciyad da su da ƙananan “palate”, waton masu nauyi. Matsakaici, matakaita, waton wa’yanda ba si ƙanana ba, ba si many aba. Ana iya ba su abinci mai girma daidai da bakinsu. Sannan kuma, babba manya-manya da sikai girma, ana ba su abinci mafi girma. Kuma, za a iya haɗa musu da ragowar nama ko kifi da, da, da aka niƙa, duk wanda aka samu. Ciyad da kifi na da kyau, yana kuma temakawa wajen samun manyan kifaye, masu kyau da kuma gujewa s; asarar kifi a cikin ruwa. Kiwon kifi, yana da riba sosai ga manoma da kuma al’umma gabaɗaya, na gode.

Barkan ku da warhaka, a yau za mu yi magana ne a kan girbin dankali, waton “harvesting potatos”. Girbin dankali, yana da matikar mahimmanci don tabbatad da samun ingantaccen amfanin gona. Ama; ga matakai da yawa, da za mu yi magana a kan yanda ake girbin dankali. Na farko, shi ne lokacin girbin dankali, ana girbin dankali bayan watanni uku zuwa huɗu da aka, en; daga lokacin shuka, dangane da irin dankali da aka shuka. Sannan, akwai al’umma da ke nuna cewa, dankali ya shiga girbi, sun haɗa da: Akwai al’amari da sike nunawa cewa dankalin ya shiga lokacin girbin. Sun haɗa da na farko,, ganyayyan; ganyayyaki sika; sikan dawo si fari, si yi rawaya, kuma su bushe. Sannan, akwai fatad dankali ta yi ƙarfi, za ka ga fatan dankali ta jikin ganye, ta yi ƙarfi. Wannan, shi ne yake nuna da cewa, ta kai lokacin girbi. Na biyu, shi ne hanyoyin girbi na dankali, na farko, ana amfani da hanu, idan filin yana da kanana ko ana iya girbe shi, dankali da hanu ta hanyar a hako ƙasa da kyau. Na biyu, shi ne ana amfani da fatanya ko toka, ana amfani da fatanya ko toka don tono dankali daga ƙasa. Na uku, shi ne ana amfani da injin girbi. Akwai inji iri-iri da ake amfani da shi masamman dan girbin dankali cikin sauki. Mataki na uku, shi ne yadda ake kare dankali yayin girbi. An tona dankali a hankali, ana tona dankali da hankali, don kada ya, kada a yanka shi ko kuma a kashe shi. Ana girbe dankali ne ta wurin inda ana so a sami amfani mai kyau ba tare da ta lalace kasa ba. Yadda ake adana dankali bayan girbi, idan a; bayan an girbe dankali, ana iya bas shi ya bushe na kwana biyu zuwa uku a wuri mai inuwa, rana don fatat da ƙarfafa, don fatat ta karfafa. Ana kuma ijiye shi a wuri me sanyi ko danshi, yanda zai zauna ba ze iya riƃewa ba. Akwai mihim; na biyar, shi ne mahimmancin girbi a lokaci mai dacewa, idan aka girbe, idan aka girbe dankali be yi girma ba, ba za a iya samu dankali, ba za a iya samun girbi mai yaw aba. A wasu lokuta, ana same shi si yi ƙannana, wasu ma ba a iya cin su yanda sikai ƙanƙanta. Idan aka bi waɗannan matakai, za a sami ingantaccen dankali mai da za a iya amfani da shin a dogon lokaci. Shi dankali gir; noman dankali, yana da riba matika da manoma da kuma al’umma gabaɗaya.

Barkan ku da warhaka, a yau za mu yi magan a ne a kan “knowledge sharing among farmers”, waton raba ilimi don samun amfani mai yawa noma. Raba ilimi tsakanin manoma yana da matikar mahimmanci da inganta noma da samun amfanin gona mai kyau. Idan manoma sika masanya ilimi da gogewa, za si iya kauce wa matsaloli kuma za su inganta yanda sike samun nomansu. Mahimmancin hanyoyin raba ilimi, ya ta; yana tattare da abubuwa kamar haka, na farko, shi ne ilimantar da manoma kan sabbin hanyoyin noma. Na biyu, tattauna tsakanin manom; tattaunawa tsakanin manoma, na biyu, amfani da fasaha, na huɗu, shi ne yin amfani da takaitattun hanyoyin kare amfanin gona. Na biyar, shi ne ya kamata a haɗa kan manoma, donmasana da kuma hukumar noma. Ya kamata manoma su haka; haɗa kansu da hukumar noma da ke ƙarƙararsu da kuma masana na noma. Akwai fa’idoɗin raba ilimi sakanin manoma, na farko, shi ne yana temaka wa wajen rage asara a noma, yana kuma habbaka samun abinci mai yawa da inganci. Yana ƙarfafa haɗin-kai tsakanin manoma, yana kawo cigaba da wadatar abinci a ƙasan. Idan manoma sika rika raba ilimi da junansu, za su sami habakar noma, rage wahala da kuma inganta tattalin azziki da za si ƙarfafa baki, da za si ƙarfafa ta wurin nomansu gabakiɗaya. Idan aka samu raba ilimi cikin am; a, ac, a sakanin manoma, ze iya kawo musu riba sosai, sannan kuma, ya kuma binƙasa tattalin azzikin al’umma gabaɗaya, na gode.

Barkan mu da warhaka, a yau za mu yi magana ne a kan “loading the potatos harvested for transportation”, waton a Hausance, loda dankali da aka girba don kaiwa kasuwa ko ajiya. Bayan an girbe dankali, yana da mahimmanici a loda shi da kyau, domin a kais hi kasuwa ko wurin ajiya ba tare da ya lalace ba. Akwai hanyoyi daban-daban da sika dace wajen loda dankali don sufuri, na farko shi ne shirya dankali kafin a loda shi. Ya kamata a tabbatar an raba dankali da ya lallace da wanda ke da kyau, sabida kada a cakuɗa su wuri ɗaya a samu samu gabaɗayansu su taru si lallace. Kada a jika shi, ko ruwa, kada a bas shi ruwa ya taƃ; ya taƃa shi kafin a loda shi. Na biyu, shi ne amfani da kwantena ko jakakkuna masu dacewa. Idan za a loda dankali don a yi tafiya da shi ko zuwa kasuwa ko gurin ijiya, ya kamata a; a sa; a sa su a kwantena ko kuma jakakkuna masu ramika wanda za si iya ɗaukan, wanda za si rika samun iska, wanda ze shige su, kada si lalace. Yadda ake loda dankali a motoci ko kayan sifuri, kamin a yi sifiri dam dankali, ya kamata yake a loda shi yadda ya kamata. Yanda za a loda shi ai; ya kamata a loda shi yanda dankali ze rinƙa samin iska da hasken rana. Na huɗu, shi ne kare dankali daga rana ko ruwan sama. Idan lokacin ruwan sama ne, ya kamata a rufe shi da leda yanda ruwa ba ze samu ya taƃa shi ba if; yayin da ake sifir. Sannan kuma, kullawa da dankali lokacin tafiya, ya kamata in ana tafiya, ana tsayawa domin a duba lafiayan dankali a cikin mota. Mahimmancin loda dankali, yana da kyau, yana hana asaran dankali kafin a kai kasuwa, yana kuma tabbatad da cewa dankali yana kai wa masu siya cikin ƙoshin lafiya. Yana temakawa wurin samun riba me kyau, domin idan dankali ya lalace kafin sayarwa, zai haifar da hasara. Idan aka bi waɗannan matakai, za a iya samun dankali mai inganci da za a kai kasuwa, da adana da dogon lokaci ba tare da samum matsala ba, na gode.

Barkan ku da warhaka, a yau za mu yi magana ne a kan “maize harvest’, a Hausance, girbin masara. Girbin masara yana da matikar mahimmanci domin tabbatar da samun ingantaccen amfani gona da rage asara. Ga yadda ake girbin masara da yadda ake kula da ita bayan an girbe. Na farko, shi ne, lokacin girbin masara, ana girbin masara bayan watanni uku zuwa huɗu daga lokacin da aka shuka shi. Dangane da nau’in masaran da aka dasa, alamomi da ke nuna cewa masara ta shirya girbi, sun haɗa da na farko, ganyayyakin sun fa; za su fara rage eh; rin, rawaya sina bushewa, kayan cikin kuma, kaman kwanonin masara sun yi ƙauri kuma za; ba su da danshi sosai. Su ma ma sun bushe ƙarƙar. Na biyu, shi ne hanyoyin girbin masara, ana girbe masara ta hanyoyi daban-daban, kaman aka. Na farko, shi ne girba; girbin hanu, akwai wanda ake cire shi ta hanu, sannan, amfani da wuƙa ko fatanya. Akwai kuma wanda ake amfani da inji a grime, a girbe shi, wannan shi ne ya shafi manyan gonaki. Na uku, shi ne shirya masara bayan girbi, idan ana so a yi ajiyan masara a cikin kwano, ana iya barin ta tare da ba; ba; ba tar da ta bushe sosai ba. Idan kuma za a cire hatsi daga kwano, a tabbatad da cewa an cire duk wani datti ko ragowar ganye, an bat ta kuma ta bushe sosai. Busad da masara son ajiya, masara na bikata a busar da ita sosai kafin adana. Kamin a adana ta, domin guje wa ruƃewa ko ƙwari. A bar su a cikin kwanu, sannan a rataya ta a tara ta a wuri mai iska sosai. Amfani, na biyar, shi ne ajiye masara, idan za a adana masara cikin kwano, a tabbatad da cewa wuri na da iska, idan kuma za a sa ta cikin buhu, a tababtad da cewa wurin ba ta da ƙwaro ko ƃeraye ko wasu masu; e; abubuwa da za su gurƃata wannan masara. Akwai amfanin masara bayan girbi, shi sun haɗa da a ci sabuwa, a niƙa, a sayar, a adana ko kuma a yi abinci da ita. Muhimmancin girbin masara na da kyau, yana temakawa wajen rage asara, yana inganta darajan masara a kasuwa, yana ba da daman ajiya na dogon lokaci. Sannan, yana ƙarfafa noma da samun riba mai yawa. Idan aka bi waɗannan matakai, za a samu masara mai kyau da za a iya ajiyewa, sayarwa ko sarrafa ta ba tare da ta mats; ta sami matsala ba, na gode.

Barkan mu da warhaka, a yau za mu yi magana a kan wani manomi da yake gonansa yana cire amfanin gona na “tuber”. Da farko, kafin mutun ya je cire amfanin gona na “tuber”, ya kamata ya san da cewa, akwai abubuwa masu mahimmanci da ya kamata ya je da su. Misali kaman ma; fatanya, kwalba, jere da buhuna da za a rinka ɗauko su ko kwandina. Wani manomi yana cikin gonansa, yana girbin ɗanyen “tuber” irin su dankali ko doya. Yana sanye, yana sanye da riga da wando masu launin ƙasa, kuma yana riƙe da fatanya ko coka ko kuma wani buhu a hanunsa. Ya durkusa a kasa, yana, yana haƙo ƙasar daga; da hankali don cire tuba ɗin daga cikin kasa, ba tare da da; da ya yanke shi ba, ko kuma ya fashe shi ba. Haka ne ake so, irin waɗannan halaya, da irin fita, shi ne ake so a gani ga manomi wanda yake zuwa cire tuba. Idan ya ɗakko tuba ɗin, ya goge k; kau; ya goge ƙurar da shi, da jikinsa. Sannan, ya duba shi da kyau, don tabbatad da cewa ba shi da lahani. A gefensa, akwai wasu “tubers” da ya riga ya girbe, kuma wasu manoma na kusa suna ci gaba da aikin girbi. Rana na haskakawa, iska mai laushi na kaɗawa kuma gonar tana cike da shuke-shuke masu tsayi da ganyayyaki da sika fara bushewa, alamar cewa lokaci ya yi domin a girbe, a girbe. Bayan haka kuma, akwai mata da yara, da sike jagorantarsa, da sike biyo da shi a baya, sina bin shi da kwandina da buhuna, sina kwashe “tubers” da yake cirowa. Wannan ne taƙaitaccen jawabi.

Bakan mu da warhaka, a yau za mu yi magan a kan shuka dankali, waton “planting potatos” a Turance. Shuka dankali, yana da matikar mahimmanci domin samun ingantaccen girbi. Ga mataki da ake bi, don shuka dankali da kyau, na farko, shi ne zaƃan irin dankali, a zaƃi dankali da ya dace da shukawa. Na biyu, shi ne yana da kyau a zaƃa ɗanyen dankali wanda ya fara yin ‘ya’ya. Sannan, a guji dankali mai yawa, mai yawan taƃo, sabida lalacewa. Na bityu, shi ne shirya ƙasa da za a shuka. A tabbatad da cewa, ƙasad tana da kyakkyawan ruwa da iska, don temaka wa girman dankali. A haƙo ƙasar da kyau, domin tai laushi kuma ta sami iska sosai. Na uku, shi ne yadda ake shuka dankali, a raba dankali zuwa kananan gutsi, kowanne yana da kwaikwayon tsiro, waton “sprout” kenan, a jikinsa. Shi wannan dankali, yanda ake shuka ta, shi ne ake ba; ana shuka shi, ana ba shi tazara, kaman inci sha biyu zuwa sha biyar sakanin kowani s; kowani dashe da ake yi. Idan aka dasa ɗaya a nan, za a ba da kaman inji sha; inci sha biyu zuwa sha biyar kafin a san a gaba. Ana yin haka ne, sabida wannan dankali ya samu wuri da iska yanda ze samu ya haifa ‘ya’ya da kyau. Kula da shukar dankali, a yi shara ko a cire ciyawa, sa; yayin da aka shuka dankali. A rika, shayar da ruwan sosai, sannan idan an gwa; an, idan aka, idan aka samu akai ruwan sama, yayi da datti sika fara taruwa, kamata yai a je a gyara shi domin ya sami iska mai kyau da hasken rana. Lokacin girbin dankali, bayan watanni uku zuwa huɗu, ana iya girbe dankali, akwai alamomi da za si nuna maka da cewa, wannan dankali ya kai inda za a girbe shi. Sun haɗa da ganyayyakin shuka, za si fara yin riwaya ko za si fara bushewa. Akwai mahimmancin shuka dankali da kyau, na farko, shi ne yana ba da damar samun yawan girbi, yana kuma rage yiwuwar cututtuka da ƙwari, su lalata amfanin gona. Yana ba da damar dankali mai inganci da za a sayar ko a ci. Idan aka bi waɗannan matakai, Za a samu lafiyayyun dankali masu kyau da albarka, na gode.

“Potatos harvest”, girbin dankali. Dankali, yana daga cikin mahimmin amfanin gona da ake nomawa don abinci da kasuwanci. Girbinsa, yana bikatar kulawa da hikima, domin a tabbatad da cewa, an fitad da dankali cikin tsafta, kuma ba tare da lalacewa ba. hikima, domin a tabbatad da cewa, an fitad da dankali cikin tsafta, kuma ba tare da lalacewa ba. Lokacin girbin dankali, ana girbin dankali bayan y agama girma, kuma ganyayyakinsa ya fara bushewa. A wasu wuraren, ana iya amfani da casa’in zuwa ɗari da ashirin bayan shuka, domin tantance ko dankali ya yi shirin girbi. Ana iya dabar; ana iya dabarce kasa, domin tattance idan dankali ya isa a girbe. Hanyoyin girbin dankali, girbi da hanu, akwai kuma amfani da ya; injin girbi. Shirya dankali bayan girbi, ana cire dankali da ya lalace, ana barin dankalia wuri mai inuwa da wasu; na wasu kwanaki. Kalubale da ake fiskanta tad; da ke tattare da girbin dankali, na farko, shi ne ƙasa mai ƙarfi ko duwatsu, yawan ruwa a cikin kasa. Amafanin girbin dankali a kan lokaci ya shi; ya dace, yana da kyau idan aka girbe dankali a kan loakci, za a samu a cire masu kyau, za a samu a zaƃa a cire lalatattu, ya; yin haka, yana sa a samu girbi masi yawa, na gode.

Barkan mu da warhaka, a yau za mu yi magan ne a kan “potatos harvesting”, waton girbindankali. Girbin, girbin dankali, yana da matikar mahimmanci, don tabbatar da samun ingantaccen amfanin gona. Ga matakai da bayanai masu mahimmanci kan ai; kan yadda ake girbin dankali, na farko, shi ne lokacin girbin dankali. Ana girbin dankali bayan watanni uku zuwa huɗu daga lokacin shuƙa. Alamu da ke nuna cewa, dankali ya shirya girbi, sun haɗa da: ganyayyakin shuka za su fara rawaya, ko kuwa bushewa, fatar dankali ze yi ƙarfi. Na biyu, shi ne hanyoyin girbin dankali, ana girbin dankali ta hanyoyi daban-daban, amfani da hanu, amfani da fatanya ko coka. Yadda ake kare dankali yayin girbi, waton a girbe dankali da wuri, idan ak; idan ana so a sama, a samu amfana da shi, yadda ya kamata. Na huɗu, shi ne yadda ake adana dankali bayan girbi. A; a bar dankali ya bushe na kwana biyu zuwa uku a wuri mai inuwa, rana, don fata da ƙarfafa, don fata ta ƙarafa. Sannan kuma, kada a bar dankali a inda babu iska, na biyar, shi ne mahimmancin girbi a kan lokaci, idan a girbe dankali da wuri, dankali zai iya zama bai nuna ba sosai, wasu za si ƙananu, wasu kuma ba si kai girman yanda za a saye su a kasuwa ba. Idan a bar dankali a ƙasa, na sawon lokaci, zai iya lalacewa ko kuwa ƙwari su cinye shi. Idan aka bi waɗannan matakai, za a samu ingantaccen dankali mai kyau, da za a iya amfana da shi, na dogon lokaci, na gode.

Barkan mu da warhaka, a yau za mu yi magan ne a kan “preserving the maize harvested”, a Hausance, adana masara ko kuma sarrafa masa bayan girbi. Bayan an girbe masara, yana da mahimmanci a adana ta da kyau, domin ta daɗe ba tare da ta lalace ba. Idan ba a ajiye ta da kyau ba, ƙwari, danshi ko fungus na iya lalata ta, wanda zai jawo hasara ga manomi. Ga hanyoyi da za a bi, don adana masara, na farko, shi ne busar da masara kafin ajiya, idan ana adana masara cikin kwano, a bar ta ta bushe sosai, kamin a ajiye ta. Na biyu, shi ne ajiye masara a wuri me kyau, a tabbatad da cewa wurin ajiya yana da iska mai kyau kuma ba shi da danshi. Na uku, shi ne amfani da buhuna masu kyau, ana iya adana masara a cikin buhunan roba mai ɗoriya, waton “polythene bags” ko buhun audiga masu iska. Na huɗu, shi ne amfani da injin ajiyan masara, waton “ceilos” kenan ko kuma “storage beans”. A manyan gonaki ko gidajen gona, ana iya amfani da akwatin ajiya, waton “ceilos” da ke hana iska shiga da fitarwa. Na biyar, kare masara daga ƙwari da cuta, idan ana damuwa game da ƙwari kamar kwaro, mole ko ƃera, ana iya yin amfani da maganin ƙwari mai lafiya. Na shida, shi ne lokacin da za a ci ko sayar da masara. Ida nana amfani da masara don abinci, a tabbatad da cewa, ta kasance cikin lafiya kuma ba ta da cutar fungus ko ƙurba ag; a jikinta. Mahimmancin ajiyan masara, yana da kyau, sun tab; sun, sun, su ne kamar haka. Yana hana asarar masara daga go; ƙwari da cututtuka, na biyu, shi ne yana ba da damar dogon ajiyan masara, don amfani a gaba. Yana kuma tabbatad da lafiyar hatsi da ake ci ko sayarwa. Yana taimakawa wajen samun riba mai kyau ga manoma. Idan aka bi waɗannan matakai, za a iya ajiye matsara sawon lokaci, ba tare da ta lalace ba, ko kuma ba tare da ta, an yi hasara ga manoma ba, na gode.